Masaajid fadhiyaan niman fara badan waxey wataan qamiis gaduud ah

Miis oo uqaad san hor midab kiisu waa jaale

Waa guri daah ku xiran midabkiis yahay madow cadaan

Waa iskifaalo midabkiis yahay caddaan

Meeshaan waa buundo ay hoosteeda maraayan baabuur

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati ku jiro kartoonka lagu keeno midkiisu waa guduud

Iskafaalo saaran baatiyaal kala nooc ah

Waa gabar cashar qoreyso

Badda oo xeebta ah fadhiyo dad badan

Halkaan waxaa ka muuqdo hool wayn oo ay yaalaan kuraas cadaan iyo miisas cadaan ah waxaana saaran biyo caafi ah

Waa boorso midabkeeda qaxwi yahay oo lagu ridaayo lacag

Burjiko kujirto dhuxul waxaa saaran digsi waxaa dul saaran qaado qori ah

Waa niman booliska soomaaliyeed dhar cadaan ah

Waa guri dhulka waa cagaar

Armaajo weyn lix albaab leh

Sariiraha iyo gaarida lagu qaado dad curyamaada ah

Wiil weyn iyo wiilyar ayaa meeshaan baraati kaal ku sameynayo

Waa fuul wuxuu saran yahay meel cadeys ah

Nin ku dhex jiro maqaayad waxaa agyaalo saxan wuxuu wataa koofi guduud

Meeshaan waxaa ka muuqdo fadhi iyo miisas loogu talagalay in cuntada loogu cuno meydad ka midabkooda waa caddaan fadhigana waa huruud iyo jaal jaallo wayna qurux badan tahay qolka

Niman iyo naago meel hool ah weyn fadhiyo

Halkaan waxaa ka muuqdo kabo qaxwi iyo madaw iskugu jiro gabaha meesha ay saaran yihiin waa meel cadays ah

Naag samey neyso sabaayad

Waa qol kujiro fadhi buluug ah iyo kuraas

Waa geed caleemo dhaadheer OO midabkoodu yahay cagaar

Waa saddex naag oo ku fadhida kuraas

Meeshaan waxaa ka muuqdo niman faro badan oo fadhiyo masaajid

Waddo oo maraayo wiil arday ah

Baabuur weyn oo kor isku qaadayo

Waa naago iyo niman fara badan meel fadhiyo

Iabitaal oo yaalo geedka lagubogaado wadnaha dhaqdhaqaaqiisa

Meeshaan waa waddo waxaa Soo socda gaari madow ah

Weel ku jiro hilib ceeyriin ah jar jaran

Waa dhul roog ah waxaa yaalo koransiyo

Waa carwo waxaa yaalla saakooyin dumar ah

Halkaan waxaa ka muuqdo niman waxbarasho ku jiro waxay ku fadhiyaan kursi guduudan dhar ay qabaan badankooda waa shaati cadaan ah afar ayaa ka qabto shaati jaalo ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo shaatiyaal meel sursuran

Niman oo meel fadhiyo waxey wataan qamiisyo

Halkaan waxaa ka muuqdo iskafaalo ay saaran yihiin kabo waxaana u badan baabuud

Waa jiko ka shidan dab

Halkaan waxaa ka muuqdo qol wayn oo ay ku jiraan fadhiyo kuwa hada ii miiqdo waa cadays madaw xigeen iyo dahabi

Waa geedka la marsado

Waa garoon waxaa jooga niman dhulkooda waa cagaar

Waa shaati laalaaban midabkiisa yahay cagaar iyo madow

Waa moos kujiro kartoon midabkiisa waa jaale

Halkaan waxaa ka muuqdo geed caleemihiisa jaalo yihiin

Waa boonbale midabkiisu yahay madow Dahab ayaa ku dhagan

Waa boombalo ugu jiro shaati

Waa naago meel taagan oo dhar cadaan ah wato

Waa muraaxad saaran meel cadeys ah

Waa kuraas labo xabo ah oo meel banaan ah yaalo

Meeshaan waxaa taalo ah oo ku dhex jiraan macawisyo midabkoodu yahay jaalo iyo gaduud

Waa maqaayadda banaankeeda koro oo leh geeda cagaara oo qurux badan iyo laan kuraas madow ah qof jooga ma lahan

Kartoon cadaan ah saaran katiinad iyo faraantiyo

Waa dabaqyo isi saaran midabkoda waa cadees iyo jaalo

Niman masaajid dhex taagan oo tukanaayo

Boombale cadaan ah ugu jiro surwaal cadees ah waxaana ku dhagan xaasho madow ah

Bada oo agtiida tuuran yihiin qashimaan

Waa labo nin iyo hal gabar ah oo aruurinaayan qashin

Waa kartoon saaran meel madow ah

Waa buugag waxa ku sawiran nin

Waa sha baqyo ku jiraan qajaar

Meesha waxaa yaalo karaan dhaxaysanayo oo qiimihii siyaasadeed toban doolar midabkiisuna yahay caano iyo fiinto

Waa miis saaran saxan ku jiro sanbuus iyo nafaqo

Waa laami waxaa maraayo gaari cabdi Bile

Waa labo nin ku fadhiso kuraas nimanka waxay wataan suudad buluug ah

Waa kareen lagu dhaqdo jirka

Waa funaanad gacmo dheero ah iyo surwaal

waa iskafaalooyin saaran kabo badan

Taalo oo ku jirto beer ku jirto banbanooni

Waa nin ku fadhiyo kursi

Waa guri cadeys ah waxaa ku ag yaalla geed

Waa laami kusocdo dhismo waxaa dhisaayo makiinad

Waa wiilal arday ah oo diyaarsanayo cashir

Weel ku jiro hilib kalaan kal ah oo lagduudiyay

Waa shaati gacmo dheer ah

Niman boolis ah waxey wataan koofiyado cagaaran

Meeshaan waxaa ka muuqdo saxan yar oo caddaan ah waxaa ku jiro halwood loo jarjaray saddex xabbo oo isla eg midabkeedu waa gaduud

Halkaan waxaa ka muuqdo miis cadays iyo kuraastooda oo madaw ah

Meeshan waxaa taalo mooto bajaaj

Waa sameecad midabkeeda yahay madow

Waxaa i muuqda afar saako oo meel suran

Waa nin oday oo madax guduudan oo ul haystaa

Biiso laga sameyay bur

Waa arday wiilal iyo gabdho ah oo fasal dhexfadhiyo

Waa guri dhismo ku socda niman ayaa jooga

Waa faynuuska midabkeedu yahay madow

Laami mareyso mooto waxaa saran nin

Waxaa ii muuqda mooto bajaajyo askari ayaa

Waa arday dugsi waxaa hortaagan macalin kooda

Makirtan caddaan ah oo ku jira katiinad dahabi ah qoorteedu waa gaduud

Meeshaan waxaa ka muuqdo laba nin nin u fadhiyaa ninna uu taagan yahay waxay qabaan shaatiyaal isku eg waxaa ka dambeeyo guryo dabaqyo ah

Meeshaan waxaa yaallo hilib jarjaray oo midabkiisu yahay guduud cadde

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa dul saaran ubax

Waa qaanada ku jiro dhar lagadaayo

Waa shaati laalaaban

Waa sariir nafar iyo bar ah

Cabitaano kasameysan canbo

Meel duur ah oo bacaad ah waxaa ku yaalo geedo cagaaran

Waa cagafcagaf ciid kuusaayo midabkiisa waa oranji

Waa ku jiro barandho la dubay

Waa suudad oo meel suran

Waa gabdho ku fadhiyo kuraas cadcadaan ah

Waa meel isbitaal ah islaamo ama kalkaalisooyin

Waa boonbolo madow ah oo uu ku jiro katiinad

Halkaan waxaa ka muuqdo boomaato mid waa buluug xigeen midna waa guduud xigeen

Meeshaan waxaa ka muuqdo nin fadhiyo iyo nin wax sharaxaayo

Niman meel taagan ulo kor uhaayo

Meeshaan waxaa ka muuqato bac midabkeeda yahay gaduud

Gabdho dugsi sare ah

Naag ku fadhiso kursi wadato suud madow ah

Baabuur wayn oo haan saaran

Fanaanad gacmo gaab ah iyo Buumo dabo gaab ah

Waa goob lagu iibiyo dharka saakooyinka iwm

Meeshaan waxaa yaalo katiinad dahabi ah balse saaran meel madow ah waxaana ka dambeeyay dir bacdaas

Waa meel masaajid ah oo ay joogaan dad fara badan oo niman ah oo sena tukanayo waxay noqotaan dhar kala duwan oo kala nooca

Waa maktabad waxaa yaalo buugaag

Waa Niman iyo naago

Meeshaan waxaa ka muuqdo shan qaanadood oo ay ku jiraan buugag

Gabdho baranaayo cashir diyaarsanayo

Saxan saaran baaquli yar kajab maraq guduudan iyo rooti

Waa dhagdhago yar yar oo boolal leh

Waa maqaayad yaalo kuraas iyo miisas

Afeerada lagu faareeyo dharka oo midabkeedu yahay madow waxaa ka dambeeyo shatiyaal laalaaban oo midabkoodu yahay caddaan

Waa nin ku dhex jiro meel qashin ah oo gacanta ku wata ul wuxuu wataa tacbays ah israel buluug ah qashinka ayuu xaqayaa

Guri dhismo kusocdo iyo nin

Niman fara badan kufadhiyo kuraas fara badan

Waa qol fadhigiisa yahay cadaan

Saxan ku jiro hilib kalaan kal ah

Laami maraayo mootooyin iyo baabuur oo cadaan ah

Waa carwo lagu iibiyo dharka ilmaha

Beeshanno meel banaan ah oo geedi ku yaallaan oo ay marayaan geelow iyo arri kale oo daaqayo

Digsi oo kujiro koosto iyo yaanyo yaanayada waagudud

Waa qol fadhi ama xafiis

Nin fadhiya meesha lagu sameeyo macmacaan ka

Waa kuntu eero meel safan buluug cadaan iyo jaale iyo guduud ah

Waa canjeero daafi maraq gaduudan

Dhagax cadaan ah saaran kareen

Saxan oo saaran saddexda san bus

Meeshaan waa laami waxa maraayo nin iyo mooto

Kareen saaran dhagax qaxwi ah

Waa miis waxa saaran buugaagga qalamaan iyo miis ay saaranyihiin

Meeshaan waxaa ka muuqdo nin gacanta ku hayo kitaab

Shabaq saaran kabaak iyo bakeeri

Waa qeybta lagu xanaaneyo ugaarta

Rooseeto saaran meel madow ah waa guduud

Laba weel oo ku kala jiraan fardo basal bambooni kaaroto iyo hilib

Waa bamba leh saaka ku jirto

Hool yaalo miisas iyo kuraas

Boombalo oo cadaan ah ugu jirto katiinad dahabi ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo jaakad lagu hayo gacanta

Meeshaan waa meel maqaayad ah

Waa schoolka gabdho

Waa geed caleemo balaaran midabkiis

Waa waddo laami ah oo ay marayaan baabuur iyo bajaajyo koonfur galno caddaan

Sariir labo nafar ah iyo kuraas teeda

Waa naago badan oo meel fadhiyo

Waa guri la shubay oo qeyb kore loo sameynaayo

Waa maqaayad yaalo kuraas iyo miis

Waa naag baraneyso sida lootolo harqaan ka

Waa laabtoob dansan midab kiisu yahay madow

Meeshaan waxaa ka muuqdo barfuun ku jiro dhalo

Meeshan waxaa yaalo sual qarxan oo kaleerkiisu yahay cadas

Xaafado jajabsan iyo wado maraayo baabuur midabkiisa yahay cadan

Qol albaabkiisa madow yahay

Meeshan waxaa fadhiyo niman dhalinyaro ah oo daawaneyso ciyaar toy mid ka mid ah ayaa waxa uu qabaa fanaanad midabkeedu yahay cadaar wuu ku jira caldaan

Waa maro midabkeedu yahay cagaar oo ku jira bac

Waa afar xabo boombalo ah

Qolka jiimka lagu qaado waa bir midabkeedu yahay madow

Waa xaafado u dhaw bada

Waa sakariyaal fadhiyaan meel banaan hubkooda yay wataan

Waa guri ku socda dhismo

Meeshaan waxaa ka muuqdo kareemooyin la mariyo jirka

Waa laba dhagood oo dahabi ah

Waa niman boolis ah wata yuni foom

Meel ku socdo dhismo dhismaha waxa uu ka koobanyahy dhagax, caro iyo waxyaabo kale

Niman daldalaayo dhagax iyo carro

Waa niman iyo gabdho yaryar oo shaatiyo cadaan wato iyo goonooyin yaryar oo buluug ah

Hool kuyaalo fadhi labo nooc ah

Waa ninman waa weyn oo meel fadhiyo

Cagaf cagaf oo kuustay qashin

Geedka la gashto cinjaha

Waa meel lagu iibiyo masagada digirta

Saxan saaran bariis iyo basbaas

Halkaan waxaa ka muuqdo nin ku fadhiyo kursi gaduudan waxa uuna qabaa jaakad cadays iyo madaw iskugu jiro iyo shaati cadaan iyo madaw iskugu jiro

Waa geedo cagaaran oo ubax ah

Waa carwo lagu iibiyo dharka iyo kabaha

Waa geedka lagu dhagsado baalasha

Miis dheer kuraas ku hoos jiraan

Meeshaan waxaa ka muuqdo nin iyo naag

Waa wado oo ciid ah

Gabar ku jirto carwo

Waa maqaayad waxa fadhiyo naago wato dhar madow

Niman iyo naago meel fadhiyo

Meeshaan waxaa ka muuqdo sabuurad cashir lagu qoraayo waxana ku qoraayo naag

Waa fadhi midabkiisa yahay cadees

Waa baabur saaran raashin la daadinaayo

Gabar wadato dhar jaale iskuul joogto wadato qalin iyo waraaq

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo nin iyo labo naag

Alwaax oo kor kasaaran jokoleel iyo waraaqad cadaan

Meeshaan waa fadhi madow ah oo ubax cagaaran agyaalo

Waa guri qabyo ah waxaa ku hareeresan alwaaxyo

Waa taalo waxaa ku sawiran calanka Soomaaliya

Meeshan waxaa ka baxaya geedo farabadan oo cagaaran sida mooska

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraas iyo miisaas dad ayaa cunto cunaayo

Waa niman wata dhar gaduud ah

Waa gaas daaran oo saran digsi madow

Waa laami ay maraayaan mootooyin iyo baabuur waa weyn

Waa guri midab kiisu waa cadeys

Waa ninman hool fadhiyo waxaa ayna ku fadhiyaan ku raas madow ah

Nin ku fadhiya kursi jaale ah

Waa maqaajad oo dhulkeda yahay intara look

Waa armaajoyin midab koodu waa cadeys

Meeshaan waxaa ka muuqdo laami ku agyaalo guri jajaban

Waa niman ku fadhiya kuraas

Laami maraayo wiil wata dhar jaale ah

Waa wiilal yar yar oo sijaayad ku fadhiyo

Waxaa ii muuqda ay bank card

Waa Guri albaabadiisa wada xiran yihiin

Meeshaan waxaa ka muuqdo kabo naageed oo saaran miis

Waa meel farmasho ah nin ayaa fadhiyo dharcad qabo ama dharkii shaqada

Waa naago waxay wataan xijaabo cadaan ah

Guryo jajabsan ka sameysaan dhagax waxaanu ku yaalo geedo

Waa guri dabaq afar biyaano ah

Waa meesha lagu sameeyo biyaha caafiga

Boombalo madow ugu jiro faraanti iyo dhago dhago

Waa guri weyn oo leh dhowr xabo oo jaraanjaro ah

Shaati saaran meel cadaan ah shaatiga waa cagaar

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman booliska

Waa nin bukaan ah wata shaati cagaaran

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman kuraas cadaan

Waa ilmo yar yar oo jooga dugsi

Halkaan waxaa ka muuqdo niman ka shaqeeyo nadaafada waxay qabaan jaakada jaalo iyo cadays kuwana waxay qabaan jaakad jaalo iyo cadays

Kursiga ku fadhiisato curyaamada midabkiisu waa cadaan qalin ah

Waa bati waxaa dul saaran maracad

Saddex tarmuus ayaa halkaan iiga muuqato

Waa ubax cagaaran meesha hoose waa gaduud

Jaraanjo dheer oo saaran yahay sakeel ay ku jirto shamiinto

Meeshaan waxaa ka muuqdo naag gacanta ku heysto mobile iyo calanka somaliya

Koosto la jaraayo midabkedu waa cagar mesha lagu jarayo midabkedu waa madow waxa jaraysa naag gacanta ku haysa mindi

Meeshaan haka taagan bird dheer oo fiilooyin ku xiran yihiin waxaana ag maray nin qabashada caddaan ah waxaana ka dambeeyay guri

Cagaf cagaf taagan meel laami ah waana jaale

Waa geedo saaran meel madow ah ubax midabkisa yahay madow iyo buluug

Meeshaan waxaa fadhiyo mdaxweye xasan sheeq

Wiilal yar yar oo kufadhiyo darin

Waa carwo waxaa ii muuqda dhar dumar

Waa wado waxaa maraayo gaari cadaan

Waa guri ku socdo dhismo waxa dhaxtaagan hal nin

Waa makiinad midabkeedu yahay madow

Waa digsi oo kujiro baamiya cagaaran

Meeshaan waa meel qolo waxaa yaalo fadhi li galaalkiisu waa qaxay iyo caddaan

Waa qol waxaa yaalo fadhi buluug ah

Meeshaan waa maqaayad ay yaalaan kuraas iyo miisas

Niman dukanaayo waxay wataan khamiisyo iyo koofiyo cadaan ah

Waa daah qaxwi iyo cadaan ah

Waa makiinado lagu karsado shaaxa

Meeshaan waxaa yaalo burcad la dul saaran laba kareen oo cod cad meesha yaalaan waa caddaan

Qol albaabkiisa xiranyahay oo qaxwi ah

Waa beer banaan waa cagaar

Meeshaan waa meel masaajida waxaanu joogo niman farabadan

Waa qolka jiimka lagu dhigto

Waa kareemo oo saaran meel cadees ah midabkooda waa cagaar jaale iyo orange

Halkaan waxaa ka muuqdo jaakad madaw dhulkana waa cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo loor shabaq ah oo gaduudan oo ay wax ku jiraan

Sawir oo nin waayeel

Waa wiilal iyo gabdho dugsi Dhexe iyo dugsi sare ah

Dhagax cadees ah saaran kareen kujiro baakad cagaaran

Saxan midabkiisa cadyahay waxaa saaran shuwaarmo iyo kajab guduud ah

Waa beer uu ka baxaayo basbaas

Halkaan waxaa ka muuqdo boombale madaw ah oo katiinad dahabi qoorta ugu jirto

Waa surwaal midabkiisu waa bulug Dhulka waa cadaan

Waa guryo dhismo ay ku socdaan

Waa school waxaa jooga niman iyo naago

Jaranjaro dheer midabkeedu yahay madow iyo cadees

Sedex weel oo ku kala jirto rooti iyo malawax iyo kaarooto

Meeshaan waxaa ka muuqdo ka tiinat iyo dhegaheeda oo midabkoodii ay dahabi waxaana saaran yihiin meel madow

Waa hool waxaa iskugu imaaday gabdho

Waa wado laami ah waxaa marayo bajaaj gaduudan

Hal kaan waxaa iiga muuqda sedax saako

Waa wado lagu samaynaayo carro

Niman meel fadhiyo wato shaati cadees ah iyo buluug

Waa guri la shubaayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo arday dugsi sare ah oo diyaarsanayo imtixaan

Waa labo gabdhood oo baraneso harqaanka

Waa shaati midabkiisii yahay qaxwi cadaan dhulkana waa caddaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo sadax nin oo ku fadhiyo kuraas

Naago iyo miis saaaran biyo caai

Meeshaan waxaa yaalo labo gasac oo gudaha ay yihiin daahir kornay gulug ay tahay

Meeshaan waxaa ka muuqdo marwaaxad iyo feero

Ma daah midabkiisu yahay gedood iyo caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo cream ku body super food waana labo xabo midabkoodu waa furka oo cagaar ah iyo inta kale oo cadaan iyo cagaar iyo madaw

Meeshaan waxaa ka muuqdo fadhi midabkiisa yahay labo nooc oo ah beer iyo cagaar

Meeshaan waxaa ka muuqdo ninman askar ah oo boolis ah

Waa waddo ay tuurayeen dad badan nin duq

Maqaayad yaalo kuraas cadees ah iyo miis midabkiisa yahay qaxwi

Waa gaari weyn oo midabkiis yahay guduud oo laami taagan

Naago xaaqaayo meel wado ah

Waa gabar baraneyso harqaabn

Waa maqaayad yaalo kuraas iyo miisas madow ah

Waa shaata cad oo leh barbara madow ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo yaanbo taalo meel banaan ah

Mid saaran cunto uu ka mid yahay hilib

Waa bac khafiif uu ku jiro bataati

Gabdho arday dugsi dhexe iyo sare isku jir ah

Waa saxan saaran jabaati shan xabo ah iyo suugo

Shaati cadaan ku jiro jaakad buluug ah

Waa kartoon midabkiis yahay madow labo.

Miis iyo lixdiisa kursi

Waa gaari weyn oo midabkiis yahay jaal guduud

Armaajo leh saddex albaab

Halkaan waxaa ka muuqdo laami ay isku dhafaan gawaarida waxaana hada ka muuqdo bajaaj guduud ah iyo mid jaalo ah dad meesha way marayaan

Qol ku xiran daah midabkiisa yahay madow sariirta waxaa saaran go

Waa hosbitaal durdur

Waa guur ku socda dhismo oo ka taagan yahay

Naago wato dhar buluug ah iyo garbasaar cadaan ah

Surwaal saaran meel mutuleel ah surwaalka midabkiisu waa madow iyo cadaan

Nin oo timaha udaysan oo wato herofoon cadaan ah

Waa cagaf taagan meel baanan ah

Waa jiijin midabkeedu yahay dahab

Waa naag iyo nin wado qashin

Meeshan waxa yaalo qalaf madow ah oo ay ku qoran tahay black marsk